Laba ngabantwana besikolo batshengisa bafunda esigabeni esiphansi sabantwana besikolweni, bahleli ezitulweni eziluhlaza.

lapha kubonakala abantwana abahleli bahleli bayenza isigombolozi kubonakala umuntu ongumama umuntu lowu ulebhuku okutshengisa ukuthi ubabalela ingxoxo

Le yindawo okukhanya kufundela abantwana abancane, abantwana laba bahlangene abafana lamankazana bagqoke imbatho ezitshiyeneyo kukhanya lapha bafakele ukuthi beyegeza izandla.

Lapha yimifanekiso etshiyeneyo etshengisa ukuthi ngabantwana abancane abafundayo. Abantwana laba bafundela ukubala. Imifanekiso leyi mithathu njalo itshiyene.

Lapha kukhanya ngabantwana abancane abahleli phansi. Abantwana laba bahleli banaba, kwendlalwe izingubo phansi ezilemizilazila. Abantwana laba bagqoke into ezitshiyeneyo, izigqoko ezitshiyeneyo.

Laba ngabantwana besikolo abane. Abagqoke imbatho zesikolo eziluhlaza. Omunye wabo uthwele okokudlalisa okuluhlaza. Bangemuva, bahleli ngemuva kwetafula. Itafula ebomvu.

Laba ngabantwana abantwana laba bahleli. Kukhanya bathwele ama ababili bathwele izinto eziluhlaza bahleli ezitulweni eziluhlaza.

Kubonakala indlu eyakhiwe ngezitina ezibomvu ezincane njalo indlu le idaleke njenge toilet. Kubonakala izikhalakhala ngemuva ezisetshenziswa ma kuyakhwe itoilet.

Lapha kukhanya kusendlini yokufundela ,kukhanya amatafula lendawo zokuhlalela kukhanya amatafula abaziwe ngezigodo, besekukhanya amanye apendiwe phezulu.

Lapha kukhanya yindawo yokufundela, indawo le ikhanya ihlanzekile. Indawo le ilamafasiteli amabili alamalembu aluhlaza. Kukhanya kulezitina ezincane ezibomvu.

lapha kukhanya yindawo okutholakala khona abafundi ngoba kulezinto zokubhalisa ezitshiyeneyo ezilembala etshiyeneyo njalo zifakwe phakathi kwegabha

Kubonakala indlu indlu le idalwe njengendlu yokufundela abantwana kungapha kwayo phandle kwejarada leli kubonakala utshani.

Iezi izivimbo kuyizivimbo zemambodlela athile izivimbo lezi zitshiyene umbala zinengi zihlanganiswe phezu kwelembu ezinye zachithekela phansi.

lapha ngumduli lapho okubhalelwa khona okubhala khona umbalisi ebhalela abantwana besikolo umdulilo upendwe wabamnyama wabhalwa ngokumhlophe kulezi nombolo ezibhalwe emdulwini

Kubonakala abantwana besikolo bathwele izikhwama badlula indlu elamafasiteli amabili indlu le iyakhwe ngezitina ezincane.

Lapha kutshengisa izindlu ezimbili. Izindlulezi zitshengisa ukuthi yindawo yokufundela abantwana. Ngapha yisambuzi sabantwana. Zilezitina ezincane.

Lapha kutshengisa ukuthi yindawo yokufundela abantwana, kubonakala amatafula, lalapho abahlala khona, labantwana abathile abakhanyayo phakathi kwaleyondawo.

Lapha kukhanya yindlu yokufundela abantwana indlu le ikhanya ilamatafula phezu kwamatafula kukhanya izinto ezimhlophe kukhanya izitulo lamafasitela amathathu.

Lapha kubonakala umama ohambayo kubesekubonakala indlu enkulu enjengendlu yokufundela ngaphandle kubesekubonakala abantwana besikolo abagqoke inqo izigqoko zesikolweni.

Lapha kukhanya ngabantwana abasendawene yasesikolo. Kukhanya ngabantwana abancane kakhulu abasesigabeni sokuqala izifundo. Bamile phambi kwendlu, indlu leyi yindlu ekhanya iqeda kuyakhwa kukhanya izitina phambili. Abantwana bahamba khonapho kulomuntu ongumama.

Lapha libona abantwana abanengi abame phambi kwendlu, indlu le ilamafasitela amabili acazimulayo. Abantwana bamile banengi. Umama lo ogqoke ingubo emhlophe lesiketi esilamabalabala.

Abantu bahleli ngaphansi komthunzi wendlu. Bahleli baminyene bahlale endaweni eyodwa kulomunye umntwana othutshayo ngale ohamba eqonda okuhleli khona abantu

Lapha liphetshana elidwetshwe ihloka, ikhuba , ipiki, ibhara, okokusika utshani, ifotsholo.

Lapha kukhanya umuntu munye ohambayo . Kuthi abantwana abanye ababili bahlezi phansi . Kube sokukhanya letafula. Itafula le phakathi kwayo ngaphansi kulemiganu lenkomitsho.

Laba ngabantwana abagqoke ama uniform abantwana laba kukhanya bayahamba omunye uthwele ibhavu omunye uthwele isikhwama bahamba beqonda emnyango

Umduli odwetshwe abantwana besikolo abathathu. Emdulwini lapha kukhanya kule"map" eyadwetshwayo. Eceleni komduli lowo kulotshani obuluhlaza.

Lapha ngabantu abafundela umsebenzi othile. Kukhanya ngabantu abasesigabeni esiphezulu. Abafundela ukuthunga. Babonakala bekemitshina yabo. Bayatshengisa ukuthi bafundela ukuthunga.

Lapha yindawo yokufundela kubonakala izitulo lamabhentshi emdulwini kwanamathiselwa izinto ezinhle okutshengisa ukuthi yindawo yokufundela indawo le ikhanya ihlanzekile.

Lapha kubonakala abantu ababili abesilisa abagqoke ingubo ezitshiyeneyo. Kukhanya basendaweni egcwele imitshinatshina lentambo eziphansi zamagetsi.

Lapha kubonakala abantwana laba. Abantwana laba bane abangabaphambili. Kukhanya bengabantwana abahlabelelayo okutshengisa ukuthi into abayikhulumayo iyabachaza. Bagqoke okulombala oluhlaza. Baqhinile abanye abangamantombazane kutsho lomfana omunye oyione ngale kulabanye njalo.

Lapha sibona abantu ababili, abantu laba bagqoke izinto ezimhlophe , okutshengisa ukuthi ngabantu abafundayo abafundela into ethile , batshengisa ngoba kukhanya lapha abakhona kugcwele imithimithi lezigubhu ezincane

Lapha kukhanya ngumuntu ofundela owafundela okwezempilakahle ngoba ugqoke izembatho ezivikela imikhuhlane ezandleni lemzimbeni, ezandleni ugqoke okuluhlaza emzimbeni wagqoka okumhlophe.

Le yindawo yokusebenzela kukhanya abafana ababili, abafana laba bagqoke impahla ezifanayo indawo le ipendwe ngombala omhlophe.

Lapha kuboniswa abantu abesilisa abafundela umsebenzi othile, bagqoke imbatho efanayo eluhlaza. Batshengisa bebamba umtshina bencedisa.

Lapha kukhanya ngabantu besilisa abagqoke imbatho emhlophe batshaya ikhomputha, omunye lomunye eleyakhe. Bakhanya bafunda okwamakhomputha.

Lapha ngamatafula, amatafula la akhangeleka alama lephuthophu. Wona aluhlaza umbala kuthi kulezitulo ezincane ezokuhlala ezingeniswe ngaphansi kwetafula.

Longumuntu ohamba ngebhasikili lomuntu phezulu ugqoke yembe emhlophe kutshengisa imigwaqo le minengi endaweni emgale kwakhe kutshengisa indlu lomama ohambayo

Lapha kubonakala amatafula amabili kubesekukhanya okwakhiweyo okufana lekhabothi phezulu kulezinto ezifana lamabhokisi.

Lapha kukhanya ligedi, igedi leli lipendwe ngombala olithanga kwamanye amacele kwapendwa ngokumhlophe igedi leli ngapha langapha kulemiduli emide.

Lapha kukhanya kufundelwa abantwana besikolo kukhanya kufanekiswe ibhakane elifakwe emdulwini elilemifanekiso etshiyeneyo kuthi emdulwini lapho kwabhalwa

Lapha kukhanya kusemakhaya. Kukhanya indawo yokubhalela umbalisi kukhanya amabala amamhlophe ayebhaliwe kutshengisa ukuthi abantu bafundela lapha kukhanya letafula ekhanya ithutsha.

Lapha kubonakala umduli, umduli lo eceleni kwawo kulotshani besokusiba lebhakani elibhaliweyo ngamabala aluhlaza. Kubesokusiba lesihlahla esikhanya silamahlamvu amancane.

Lapha kukhanya izindlu. Izindlu lezi zifulelwe ngamazenge abomvu kube sokukhanya utshani lezihlahla ezinlutshwane.

Lapha kubonakala abantwana besikolo abagqoke izigqoko zoku zasesikolweni bahleli phansi kukhanya kulomuntu owesifazana omileyo okhulumayo.

Kukhanya kuyi Secondary School lapha okufundela khona abantwana, kule flagi ekhanyayo laphana njalo kulendawo eyokuhamba esetshenziswa ngabantwana, indawo leyi ikhanya iyindawo enhle nxa uyikhangela

Lapha kubonakala abantwana besikolo bebanga eliphezulu esecondary bagqoke amayembe amhlophe ngaphansi bagqoka okumnyama bonke.

Lapha ke kubonakala igedi igedi leli lilamabhakani athile abhaliweyo phezulu ngamabala amhlophe kuthi kwenye ingxenye kubonakala ibhakane eliluhlaza

Lapha ngabantwana besikolo abame baqondana. Bagqoke impahla zesikolo. Kuyakhanya izindlu zokufundela ezimbili. Izindlu lezi zilezitina ezilemibala eyehlukeneyo. Kukhona ifulegi.

Lapha kukhanya ngabafana ababili abasakhulayo, abafana laba bagqoke ingubo zokufunda bakhanya bona basesikolo ngabafana abafunda ibanga eliphezulu lwezemfundo kukhanya bame egedini lesikolo.

Lapha kukhanya kusesikolo ngoba kubonakala ibhasi ebhalwe ischool bus okutshengisa ukuba kusesikolo. Imota le umbala wayo umhlophe kutsho ufakwe incingo zokuthi kuvikelwe.

Lapho kukhanya kungabantu abadlala ibhola, abantu laba bagqoke impahla zokudlala ibhola ezilembala etshiyeneyo. Kulabanye abagqoke okuluhlaza , kulabanye njalo abagqoke okubomvu kube lomuntu oyedwa ogqoke okumnyama.

Lapha kubonakala abantwana besikolo abahleziyo bagqoke izinto ezimhlophe phezulu. Kulomileyo ogqoke okumnyama okungaba ngumbalisi.

Lapha kubonakala indawo yokufundela kuletafula elinye kube sokusiba lomduli umduli lowu utshengiswa ukuthi ubhalelwa abafundi ukuthi babone phezulu komduli kulebhakane elibhaliweyo phakathi komduli lapha kunamathiselwe njalo ibhakane elilemifanekiso etshiyeneyo

Lapha kukhanya abantu abahambayo , abahamba ngendlela elungisiweyo , eceleni kwayo ngapha kukhanya amaluba abantu laba bakhanya beqonda endaweni efanayo.

Lapha kubonakala insimbi, insimbi ezinengi kakhulu labantu abasebenza khona abanye bagqoke izinto eziluhlaza. Abantu bangikhona batshengisa ukuthi basebenza kufekithali.

Lapha kukhanya ngabantu besilisa, abantu laba bagqoke amayembe amhlophe. Basebenzisa ama laptop, eceleni kwama laptop lapho kulamanzi

Ngabantu abakhanya beqhatshiwe abantu laba ngabantu abesilisa bagqoke ingubo eziluhlaza. Kukhanya bengabantu abaqhatshwe ukulungisa into ethile bathwele ama pipe amancane nje batshengisa ukuthi bafuna ukuwafaka kakuhle.

Ngabantwana besikolo kukhanya basekilasini lapho okulamakhompiyutha khona. Abantwana laba bakhanya begqoke ingubo eziluhlaza bonke bayafunda.

Lapha ngabantu okukhanya ngabantu besilisa. Abasendaweni yokusebenzela, Abantu bakhona bagqoke izigqoko zokusebenza. Izigqoko zakhona ziluhlaza, umbala. Kukhanya basebenza bemile bonke,

Lapha kutshengisa ukuthi yizindlu ezinengeni ezayakhiwayo kukhanya kuleminyango eminengi njalo lamafasitela amanengi. Indlu le ipendwe ngependa elithanga phansi kwayo ngapha phandle kulotshani.

Lowu khanya ngumnyango umnyango lo uyenzwe ngesigodo kodwa walungiswa kakuhle khanya uyakhanyisela okungangale kukhanya indawo yokufundela abantwana ebangeni eliphezulu.

lapha kubonakala umqeqetshi ongumama ugqokile isembatho esimhlophe wavala emlonyeni lasekhanda okutshengisa ukuthi uvikelekile ezintweni ezithile like imkhuhlane

Lapha kubonakala itafula, itafula le isendlini okutshengisa ukuthi yindlu yabantwana besikolo abasebangeni eliphezulu kubonakala lesitulo.

Laba ngabantu abadala abesilisa abamileyo, abantu labakukhanya bakhangele endaweni efanayo bonke, bagqoke imbatho ezitshiyeneyo batshengisa bengabantu abafunda eyunivesithi.

Lapha kukhanya yindawo yesikolweni sebanga eliphezulu. Indawo le ikhanya ilamatafula lezitulo, emaceleni ngapha langapha kulamabhuku alayinisiweyo abekwa kakuhle.

Yindawo okufunda khona abantu abakhulileyo, abantu abadala. Kulotshani emaceleni lapho abahamba khona yindlela eyenziwe kuhle, abantu laba ngabesilisa labesifazana.

Lapha kutshengisa ukuthi yindawo okufundela khona abantu abaqeqetshayo abantu abakhulu. Kulomunye okhanya ethatha imifanekiso esebenzisa imitshina laphana, kuthi kubelebhakani elimhlophe elibhaliweyo.

Le yindawo okutshengisa abantu abafundayo , abantu laba kukhanya ngabantu abafundela ezempilakahle abasebenzisa imithi lokufundela ukwenza imithi lokukhangelisisa ngemithi

Kuthi lapha kukhanya indlu yokulalela, kukhanya imibheda emibili. Lapha kukhanya ngumuntu ombathileyo. Lapha abantu laba kukhanya basebenzisa indawo leyi besesikolweni.

Lapha kubonakala abantu abamileyo abantu laba ngabesilisa labesifazana. Bamile bagqoke izinto ezitshiyeneyo. Kubonakala amatende amabili lebhasi encane eluhlaza

Lapha kukhanya yindawo yokufundela kukhanya kufunda abantu abakhulu abantu abafundela ibanga eliphezulu kukhanya izitulo ifakwe kwakuhle izitulo lezo zilomhlobo umbala oluhlaza

Lapha yindawo yokufundela abantu abakubanga eliphezulu. Indawo le ikhanya iyindawo ehlanzekileyo. Kukhanya kulamafasitela amathathu abonakala lezitulo ezifakwe kakuhle.

Lapha kubonakala indawo yokufundela. Indawo le ilamakhabothi. Amakhabothi la alombala omhlophe. Kuthi phezu kwawo kulezinto ezifakiweyo phezulu kanye le computer lokunye njalo okungani kusagabha elimhlophe.

Lapha sibona ibhakani. Ngale kwebhakani kulezindlu ezimbili. Izindlu lezi zikhanya zilezitina ezibomvu kulamawindi amabili. Ibhakane leli libhalwe ngamabala amnyama. Lona libhakane elilogodo olumnyama.

Lapha zigwalo ezitshiyeneyo izigwalo lezi zitshengisa ukuthi ngezabantwana abesikolo igwalo lezizilemibala etshiyeneyo njalo zifakwe ngamalunga atshiyeneyo kuthi ezinye zihleli zakhangela emdulini

Lapha kuphakathi kwendlu kubonakala itafula. Itafula lezitulo ezimbili. Umduli upendwe ngependa emhlophe. Kukhanya isivalo.

Lapha kubonakala abantu abafundayo abantu abafundela okuthile kukhanya bafundela bafunda ngezemithi bagqoke izembatho ezimhlophe bavikela njalo lezandleni.

Lokhu yizivalo. Isivalo esikhanya esikhanyiselayo phakathi. Isivalo lesi sikhanya siyi sibomvu. Silamabala amancinyane lenombolo.

Lapha kukhanya umbheda phezu kombheda kulezikhwama ezimbili njalo lelembu elimnyama eligoqiweyo phezulu ngale kulomqamelo .

Lapha kukhanya yibhasi. Ibhasi le I bhalwe ngeye university of Rwanda kukhanya ithwala abantwana abesikolo abafunda khona e university phakathi kwebhasi kukhanya kulabantu. Ibhasi le imhlophe

Lapha kukhanya yindawo ehlanzekileyo kakhulu indawo le ilezitulo ezimbili letafula elinye kukhanya izigubhu ezine ezilembala etshiyeneyo.

Leyi kukhanya yimtshina yesibhedlela, imitshina le eminye iluhlaza imbala kulamawindi avulekileyo ukuthi kufanele kutshaye umoya endlini Leyi. Kulamakhabothi avaliweyo amhlophe lentambo ntambo ezitshengisa ukuthi ngama tube.

Lapha kufanekiswe umabonakude phakathi kwakhe lapho kulamabala akhanya amhlophe. Phezu kukamabonakude kulesigxingi esimnyama okukhanya kulelayithi eliluhlaza.